Muuziqaa jechuun sagalee sirbaa yookiis faarfannaa, meeshaalee aadaa yookiin meeshaalee ammayyaa fayyadamuu dhaan sagalee bareeedaa yookaas miidhagaa dhalli namaa itti bohaaru, dhaggeeffatu yookaas miira isaa ibsachuuf fayyadamu jechuu dha.

Dhugaatiiwwan. Dhugaatiiwwan dhalli namaa dhugaatiidhaaf kan itti gargaaramu yoo ta'u; dhugaatiiwwan uumamaa kan nama hin miine yoo ta'an; fakkeenyaaf bishaan akkasumas dhugaatiiwwan nam-tolchee alkoolii kan of keessaa qabanii fi kan hin qabne garuu dhalli namaa dhugaatiidhaaf kan itti gargaaramu jechuudha.

Siyaasni biyya tokko keessatti paartiileen tokko, lamaa fi sanaa ol ta'an adeemsa aangoo argachuuf taasisan siyaasa jedhamuudhaan beekama. Kanaaf siyaasni biyya tokko keessatti gahee guddaa ni qaba.

Maashinoota Maashinoota jechuun bu'aa teekinooloojii humna namaa qusachuuf, yeroo namaa qusachuuf, maallaqa qusachuu fi kan kana fakkaataniif hojii haaraa yookiis kalaqa haaraa kan ittiin hojjetan maashinii gosa addaa addaa fayyadamnu 'Maashinoota' jedhamu.

Muuziqaan sagalee miidhagaa sagalee faaruu yookaan sirbaa meeshaalee aadaa fi ammayyaa gargaaramuudhaan namni tokko miira isaa yookiin haala isaa kan ittiin ibsatu sagaleen bareedaa Kun muuziqaa jedhama

Amantaa Amantaa jechuun murteessaa fi barbaachisaa kan ta'e, amantaa jechuun ilaalcha jechuudha. Ilaalchi immoo namoota namootaatti garaagarummaa ni qaba. Amantaan illee ilaalcha waan ta'eef garaagarummaa guddaa ni qabaata. Walumaa galatti amantaa jechuun ilaalcha namni tokko ittiin jiraatu jechuudha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo waayee waan tokkoo waan haaraa bahee fi wayitawaa ta'e uummata biraan geessisuuf karaalee yookaas tooftaalee adda addaa fayyadamuudhaan nama irraa gara namaatti kan daddarban beeksisa jedhamu.

Alaabaa jechuun mallattoo yookaan bakka bu'ee biyya tokkoo yoo ta'u, asxaa jechuun immoo alaabaa irratti mallattoo godhamu hiika adda addaa kan qabu yoo ta'u, innis seenaa, eenyummaa fi maalummaa saba tokkoo yookiis biyya tokkoo kan ibsu jechuudha.

Hawaasaa fi Maatii hawaasaa jechuun namoota naannoo tokko Afaan tokko maatii jechuun immoo namoota mana tokko keessa waliin jiraatan jechuudha

Oduu. Oduu jechuun odeeffannoo waa'ee waan tokkoo namni tokko qindeessee karaa miidiyaa hawaasaa dubbiidhaan, taphaan, qoosaadhaa fi kan kana fakkaataniin nama irraa gara namaatti daddarbu oduu jedhama.

Nyaata jechuun jiruuf jireenya dhala namaa keessatti iddoo guddaa fi murteessaa kan qabu ta'ee, wantoota naannoo keenyatti argaman irraa kan argannu, soorata nuti guyyaa guyyaan jiraachuudhaaf fayyadamnu jechuudha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo haaraa wayitawaa nama biraatiin karaa miidiyaa hawaasaa barreeffamaan, oduudhaan yookiis karaa salphaa ta'een namoota biraan gahuu jechuudha.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka dhalli namaa itti boqotu, itti aara galfatu, itti qilleensa haaraa fudhatu jechuu yoo ta'u, giddu galli bashannanaa uumamaa fi nam- tolcheedhaan kan argaman jechuudha.

Meeshaalee barreeffamaa Meeshaalee barreeffamaa jechuun Meeshaalee barreeffama barreessuuf nama gargaaran jechuudha. Isaanis kanneen akka qalama, waraqata, gabatee gurraacha , chookii fi kanneen kana fakkaatan.

Arkiteekchariin fala yookiin adeemsa yookaan ogummaa ijaarsi tokko ittiin ijaaramu jechuudha. Ijaarsi immoo waan haaraa lafaa kaasanii kanneen akka manaa, daandii, riqichaa fi kan kana fakkaatan irratti hundaa'uun hojii hojjatamu ijaarsa jedhama.

Hooggantoonni beekamoo dirree siyaasaa keessatti aangoo yookaan itti gaafatamummaa wanta tokkoo fudhatanii namoota hoogganuudhaan yookiin hojii gaggeessummaadhaan beekamtii kan qaban jechuudha. Fakkeenyaaf gaggeessitoota biyya gaggeessan.

Nyaata jechuun dhala namaatiif murteessaa fi Isa ijoo yoo ta'u, soorata dhalli namaa wantoota naannoo isaarratti argamu ta'ee, walirraa kan fayyadamu yoo ta'u, biqilootaa fi lubbu-qabeeyyii irraa an argamu soorata yookiin nyaata jedhama.

Kuduraalee fi muduraaleen jireenya dhala namaa keessatti iddoo guddaa kan qabanii fi murteessoo kan ta'an kuduraaleen biqiloota xixiqqoo namni soorataaf fayyadamu yoo ta'u, muduraaleen immoo sanyii biqilootaa namni nyaataaf itti gargaaramudha

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuun namni tokko dandeettii waa kalaquu yookiis waa uumuu, muuxannoo jireenyaatiin yookiis barnootaan kan argate jechuu yoo ta'u; Aadaa jechuun immoo bartee hawaasni naannoo tokko keessaa waliin qabu, safuu fi duudhaa jechuu dha.

Geejjiba jechuun namni tokko bakka tokko irraa gara bakka biraatti ofiisaa socho'uuf yookaas meeshaalee sochoosuuf kan itti gargaaaramu yoo ta'u, turizimii jechuun bakkee bashannanaa, daawwannaaf oolan jechuudha. Immigireeshinii jechuun godaansa bakka tokko irraa gara bakka biraatti taasifamu jechuudha.

Ji'ograafii fi Seenaa. Ji'ograafiin barnoota biyya tokko daangaa ishee, haala teessuma ishee, haala qilleensa baramaa fi kan kana fakkaatan kan qoratuu yoo ta'u; Seenaa jechuun immoo waa'ee biyya sanaa kan baroota darbanii fi amma irra jirtuu adda baasee kan qoratu jechaa dha.

Faayaa Faaya jechuun Meeshaalee miidhaginaa dhalli namaa jiruu fi jireenya isaa keessatti itti gargaaramu yoo ta'u, fakkeenyaaf guyyaa gaddaa, guyyaa cidhaa, akkasumas miira keessa jirru, haala keessa jirru hunda Meeshaalee miidhaginaa fayyadamuun kan ittiin ibsatan faaya jedhamu.

Seera kabachiisaa jechuun abbaa seeraa ta'ee nama dura dhaabbatee seeraafis dhaabbatee seera kan kabachiisu abbaa seeraa jedhama. Fakkeenyaaf abbaa murtii poolisii fi kan kana fakkaatan seera kabachiisaa jedhamu.

Arkiteekcharii fi ijaarsa Arkiteekchariin adeemsa yookiin tooftaa ijaarsa yoo ta'u, ijaarsa jechuun bu'aa arkiteekcharii ta'ee waan haaraa tokko kalaquudhaan yookaan ijaaruudhaan jechuudha.

Barumsa jechuun adeemsa baruu fi barsiisuu jechuu yoo ta'u, barumsi karaa idilee fi al idilee kan argamu jechuudha. Barumsi jireenya namaatiif bu'aa guddaa qaba. Fakkeenyaaf jijjiirama yaadaa fiduuf, bilchina sammuu fiduu fi kan kana fakkaataniif faayidaa guddaa qaba.

Rifeensi kutaa qaama namaa bakka adda addaatti kan argamu yoo ta'u, keessumaa naannoo mataa olitti baay'inaan kan argamu yoo ta'u, bifaan gurraacha ta'ee kan argamu jechuudha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo haaraa nama fayyadanii fi odeeffannoo wayitawaa nama gargaaran namni tokko bifa barreeffamaan yookaan bifa oduutiin miidiyaa hawaasaa gargaaramuudhan kan nama biraan gahu jechuudha.

Ogummaa jechuun dandeettii namni tokko waa uumuu yookiin waa kalaquu karaa barnootaa yookaan muuxannoodhaan argatu jechuu yoo ta'u, aadaa jechuun immoo namoonni naannoo tokko keessa jiraatan bartee yookiin safuun isaan waliin qaban aadaa jedhama

Ogummaafi aadaa ogummaa jechuun muuxannoodhaan kan argamu dandeettii waa uumuu yookiis waa kalaquu yoo ta'u, aadaa jechuunimmoo bartee hawaasni tokko naannoo jiraatu keessatti safuufi duudhaa inni waliin qabu jechuudha.

Uumamaa fi naannoo Uumama jechuun uumamumaan waantota naannoo yookaan bakka murtaawaa tokkotti argaman yoo ta'an, lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyii fayidaa addaa addaa qaban jechuudha. Naannoo jechuun immoo iddoo yookaan bakka murtaawaa, bakka daangaa murtaawaa kan qabu jechuudha.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajila bu'uuraa dhala namaaf baayyee barbaachisan kan fakkeenyaaf tajaajila geejibaa, tajaajila fayyaa, tajaajila raabsa Meeshaalee fi kan kana fakkaatan yoo ta'u, gurgurtaa qinxaaboo jechuun gatii gurgurtaa tajaajila Meeshaalee jechuudha.

Manaafi mana jireenyaa; mana jechuun ijaarsa namni harka isaatiin kalaqee bakka hojiif yookiis kuusaa meeshaaleef itti gargaarramu yoo ta'u, mana jireenyaa jechuunimmoo da'oo yookiin bakka namni itti boqotee jiraatu jechuudha.

Asxaa jechuun mallattoo jechuu yoo ta'u, hiika baayyee kan of keessaa qabu, fakkeenyaaf seenaa aadaa fi duudhaa saba tokkoo yookaan lammii tokkoo yookiin biyya tokkoo mallattoodhaan kan ibsinu asxaa jedhama.

Arkiteekcharii fi Ijaarsa Arkiteekchatrii jechuun adeemsa yookiis tooftaa ijaarsaa yoo ta'u; Ijaarsa jechuun immoo manneen jireenyaa yookiis gamoowwan, daandii gara garaa arkiteekcharii fayyadamuudhaan ijaaru jechuu dha.

Meeshaalee miidhaginaa meeshalee miidhaginaa kan jennuun dhalli namaa jiraachuuf jireenya isaa keessatti miidhaginaf yookiis bareedulinaaf meeshaalee gosa adda addaatti fayyadamu isaan kun kun hundi meeshaalee miidhaginaa jedhamuudhaan beekkamu.

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee, meeshaalee manaa Kan jennu namni mana jireenya isaa keessatti meeshaalee Kan inni itti gargaaramu yoo tahu, meeshaalee waajjiraalee Kan jennu immoo waajjira keessatti meeshaalee itti gargaaramnu jechuudha.

Daldalaa fi gabaa, daldala jechuun hojii namni tokko bittaa fi gurgurtaa irratti hundaa'uudhaan jiruufi jireeenya isaa geggeeffatu yoo ta'u. Gabaa jechuun immoo bittaafi gurgurtaa irratti haala yeroo fi gatii bittaafi gurgurtaa beekamaa yookiis dhaabbataa jedhamuun Kan beekamudha.

Alaabaa fi asxaa Alaabaan eenyummaa akkasumas bakka bu'ee biyya tokkoo yoo ta'u, asxaa jechuun immoo mallattoo alaabaa irratti bocamu ta'ee seenaa, aadaa fi duudhaa saba tokkoo yookaan eenyummaa saba tokkoo kan ibsu jechuudha.

Biqiltoota Biqiltoota jechuun mukkeewwan gosa addaa addaa nama gargaaranii fi adunyaa kana irratti argaman yemmuu ta'u, isaanis uumamaa fi Oomisha namaatiin kan argaman jechuudha.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaa yeroo adda addaa fayidaa adda addaatiif namni mana keessatti fi manaa alatti itti gargaaramu meeshaalee adda addaa fayidaa adda addaaf namni itti gargaaramaa oolu jechuudha

Alaabaa fi asxaa, alaabaan mallattoo yookiin eenyummaa biyya tokkoo Kan ibsu jechuu yoo tahu, asxaan immoo mallattoo alaabaa irratti argamu seenaa, duudhaa, aadaa fi eenyummaa Saba tokkoo ittiin ibsuuf mallattoo gargaaramnu jechuudha.

Hojii jechuun dalagaa ilmi namaa jiruu fi jireenya isaa ittiin gaggeeffachuudhaaf guyyaa guyyaatti jireenya isaa gaggeeffachuuf itti dalagu hojii jedhamuun beekamti. Hojiin hundee guddina biyya tokkooti

Siyaasa jechuun adeemsa aangoo qabannaaf taasifamu yommuu ta'u, innis paartii lamaa fi Sanaa ol yookaan nama lamaa fi Sanaa ol gidduutti kan taasifamu adeemsa aangoo qabannaa jechuudha

Kopheewwan Kopheewwan jechuun kophee gosa adda addaa namni jireenya isaa keessatti miilla isaa ittiin golgatu kopheewwan addaa addaa baay'inaan 'Kopheewwan' jedhamu.

Asxaa jechuun mallattoo yookiin bakka bu'ee wanta tokkooti. Asxaan hiika baay'ee qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf aadaa, seenaa fi eenyummaa saba tokkoo mallattoo tokkoon kan ibsamu asxaa jedhama.

Geejjiba jechuun namni tokko ofii isaatiin yookiin meeshaalee bakka tokkoo gara bakka biraatti ittiin deemuuf yookiin ittiin sochoosuuf kan gargaaramu yoo ta'u konkolaataawwan jechuun immoo konkolaataawwan adda addaa addunyaa irratti argaman jechuudha.

Muuziqaa jechuun sagalee miidhagaa faaruu yookaan sirbaa miira gaddaa yookiin gammachuu ittiin ibsuudhaaf meeshaalee aadaa fi ammayyaa gargaaramuudhaan sagalee baay'ee namatti toluu fi nama bohaarsu kan itti fayyadamnu muuziqaa jedhama

Hawaasaa fi maatii , hawaasa jechuun namoota yookiis uummata bakka murta'aa fi naannoo murta'aa tokko keessaa aadaa, afaanii fi seenaa Wal fakkaatan Kan jiraatan yoo tahu. Maatii jechuun immoo namoota mana jireenyaa tokko qofa keessa Kan jiraatan jechuudha.

Biqiltoota: Biqiltoonni uumamaa fi nam-tolcheedhaan qaama dachee uwwisanii kan argaman yoo ta’u, dhala namaatiif faayidaa hedduu ni qaba. Jireenyi dhala namaa biqiltuu irratti kan hundaa'edha. Biqiltuun walumaa galatti jireenya dhala namaaf murteessaadha jechuudha.

Miidiyaa hawaasaa Miidiyaan hawaasaa kan jedhamu miidiyaa odeeffannoo haaraa, taateewwan guyyaadhaa gara guyyaatti addunyaa kana irratti ta'an qindeessee bifa oduutiin yookiis bifa barreeffamaatiin gara ummataatti kan dhiyeessu miidiyaa hawaasaa jedhama.

Amantaa jechuun ilaalcha yoo ta'u, amantaan namoota irraa namootaatti garaagarummaa guddaa ni qabaata. Sababbiin isaa akkuma namoonni bifaan gargar ta'an, ilaalchi isaaniis garaagarummaa qabu, amantaanis garaagarummaa ni qabu.

Ogummaa fi Aadaa: Ogummaa jechuun dandeettii waa uumuu yookiis waa kalaquu namni barnootaanis ta'ee muhxannoo jireenyaatiin argatu yoo ta’u, aadaa jechuun immoo bartee hawwaasni naannoo tokko keessa jiraatu safuu fi duudhaa waliin qabu jechuudha.

Bu'uraalee misoomaa jechuun misoomaaf ka'umsa yookaan jalqaba kan ta'an jechuu dha. Isanis fakkeenyaaf Barnoota, Qabeenya uumamaa, Hawaasummaa, Teekinoolojii, isaan kun hundi 'Bu'uraalee misoomaa' jedhamu.

Faaya jechuun dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti meeshaa yookiis wantoota naannoo isaa irraatii meeshaa bareedinaa addaa addaa hojjetee yeroo gaddaatti, yeroo gammachuu tti meeshaalee miidhaginaa ksn inni itti gargaaramu jechuu dha.

Hawaasa kan jennu uummata yookiin maatii namoota bakka murtaa'aa keessa jiraatan aadaa, afaan, amantii wal fakkaataa kan qaban hawaasa jedhamu. Maatiin immoo mana tokko keessa namoota jiraatanidha

Meeshaalee manaa Meeshaalee manaa jechuun dhalli namaa jiruuf jireenya isaa geggeeffachuuf mana keessatti kan itti gargaaraman 'Meeshaalee manaa' jedhamuun beekamu. Meeshaaleen manaa kan bitamanii fi harka namaan kan hojjetaman ta'uu danda'u.

Ispoortii Ispoortii jechuun sochiilee qaamaa namni guyyaadhaa guyyaatti kan taasisu yoo ta'u, ispoortiin jireenya dhala namaa keessatti gahee guddaa fi olaanaa kan taphatu innis nageenya namaa murteessuuf, ulfaatina namaa murteessuuf, boca namaa sirreessuuf kan gargaaru.

Asxaa:- Asxaa jechuun mallattoo Alaabaa irratti godhamu ta'ee hiika baay'ee qaba innis: hiika duudhaa, seenaa, aadaa fi eenyummaa Saba tokkoo ibsuu kan danda'u, asxaan mallattoo eenyummaa Saba tokkooti.

Meeshaalee addaa addaa Meeshaalee addaa addaa jechuun meeshaa bakkee addaa addaatti itti gargaaramnu, fakkeenyaaf Meeshaalee mana keessatti itti gargaaramnuuf fi manaan ala itti gargaaramnu, walumaa galatti Meeshaalee addaa addaa warreen fayidaa addaa addaaf itti gargaaramnu jechuudha.

Ispoortii Ispoortii jechuun sochiilee qaamaa dhalli namaa jireenya isaa keessatti taasisu yeroo ta'u ispoortiin dhala namaa fi fayyaa isaaf hariiroo cimaa kan qabu yoo ta'u, ispoortiin dhala namaatiif bu'aa guddaa qaba.

Daldala jechuun adeemsa yookiin hojii bittaa fi gurgurtaa namni tokko irratti bobba'ee ittiin jiraatu jechuudha. Gabaa jechuun immoo bakkatti gatii dhaabbataa yookiin jijjiiramaa bittaa fi gurgurtaa gidduutti dhalli namaa ittiin bitee wal irraa gurgurudha.

Faaya: Faaya jechuun meeshaalee naannoo kèenyatti argaman irraa babbareechuudhaan yookaan miidhagsuudhaan meeshaalee miidhaginaa namni qindeessee jiruuf jireenya isaa keessatti itti fayyadamu faaya jedhamuudhaan kan beekamu jechuudha.

Qonna jechi jedhu hojiiwwan gurguddoo lama kan of keessatti qabatudha. Innis hojii qotiisaa inni lammaffaan hojii horsiisa loonii kan of keessatti qabatudha

Biqiloonni uummamaa fi naman oomishamuudhan naannoo yookiin bakka tokkotti kan argaman yoo ta'u biqiloonni dhala namaatiif faayidaa adda addaa ni kennu isaaniis nyaataaf, ijaarsaa fi kan kana fakkaatan jechuudha.

Hoggantoota beekamoo Hoggantoota beekamoo jechuun namoota beekamoo biyya hogganan, siyaasa hogganan, hojii yookiis itti gaafatamummaa fudhachuu dhaan biyya kan geggeessanii fi namoota baay'ee biratti kan beekaman 'Hoggantoota beekamoo' jedhamu.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa jechuudha. Sochiin qaamaa meeshaa fayyadamuudhaan akkasumas meeshaa malee namni tokko kan hojjatu jechuudha. Ispoortiin dhala namaatiif fayidaa hedduu qaba. Innis Boca sirreessuuf, dhibee garaagaraa ittisuuf, ulfaatina namaa xiqqeessuuf fi kan kana fakkaatan

Kuduraalee fi muduraaleen jireenya dhala namaa wajjin kallattiin kan walqabatan yoo ta'u, kuduraaleen biqiltoota xixiqqoo namni soorataaf gargaaramu yoo ta'u, muduraaleen immoo sanyiiwwan biqiltoota dhalli namaa nyaataaf itti gargaaramu jechuudha.

Qonna jechuun hojii yookiin dalagaa dhalli namaa jiruu fi jireenyi isaa irratti hundaa'e jechuu yoo ta'u, horsiisanii buluu fi hojii qotisaa irratti hundaa'uu jechuudha. Biyya keenyaaf qonni lafee dugdaadha jechuun ni danda'ama.

Daldala jechuun namni tokko daldala isaa itti gaggeeffachuudhaaf hojii bittaa fi gurgurtaa irratti hundaayee jiraatu yoo ta'u, gabaa jechuun gatii yookaan haala yeroo bittaa fi gurgurtaa jechuudha.

Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan Kitaabota jechuun kitaabota barnootaa garuu asoosamaa fi kanneen kana fakkaatan kan dhihaate yoo ta'u, matseetiin kuusaawwan seenaaf ol kaa'amu yoo ta'u, gaazexaawwan kan bifa barreeffamaan qindaa'ee barreeffame jechuudha.

Nyaata jechuun soorata dhalli namaa wantoota naannoo isaatti argaman irraa argatu yookaan sooratu yoo ta'u, nyaanni bu'uura dhala namaati

Oduu jechuun odeeffannoo waa'ee waan tokkoo namni tokko qindeessuudhaan karaa miidiyaa hawaasaa nama biraan gahu yookaan immoo afaaniin dubbatee yookaan immoo haasa'ee nama qaqqabsiisu oduu jedhama.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun misoomaaf bu'uura kan ta'an, kanneen akka: nageenyaa, hawaasummaa, fayyaa fi kan kana fakkaatan misoomaaf bu'uura kan ta'an bu'uuraalee misoomaa jedhamuun beekamu.

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuun dandeettii waa kalaquu yookiis bocuu karaa barnootaatiin yookaas muuxannoodhaan namni tokko argatu yookiis qabu jechuu yoo ta'u, aadaa jechuun immoo bartee ummata naannoo tokko keessa jiraatu yookiis bakka murtaa'aa jiraatu keessatti duudhaa fi safuu jechuu dha.

Hooggantoota beekamoo jechuun gaggeessitoota biyyaa hooggantoota seeraa fi kan kana fakkaatan Akka biyyaatti beekamoo kan ta'an Akka biyyaatti hojii gurguddaa fi hojii tokkoof gahee guddaa kan taphatan hooggantoota beekamoo jedhamu

Qonna Qonni jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti gahee guddaa kan taphatu yoo ta'u, hojiilee gurguddoo lama of keessatti qabata. Isaanis hojii qotiisaa irrattii boba'anii qotiisaan jiraachuu fi horsiisanii buluu walii galatti qonna jedhama.

Meeshaalee barreeffamaa kan jedhaman, meeshaa barreeffamni ittiin barreeffamuu fi irratti barreeffamu jechuudha. Isaanis iskiriiptoo, waraqata, chookii , gabatee gurraacha fi kan kana fakkaatan Meeshaalee barreeffamaa jedhamu.

Hojii Hojiin dalagaa ilmi namaa jireenya isaa ittiin gaggeeffachuuf hojjetu jechuu yoo ta'u, hojiin jireenya namaafis ta'ee guddina biyyaaf bu'aa guddaa kan qabuu fi isa murteessaa fi olaanaa ta'edha.

Geejjibaa fi konkolaataawwan Geejjiba jechuun dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti bakka tokko irraa bakka biraatti meeshaalee sochoosuu fis ta'e, ofii socho'uuf kan gargaaramu 'Geejjiba' jedhama. Konkolaataawwan immoo konkolaataa gosa adda addaa Addunyaa kana irratti argaman jechuu dha.

Bu'uuraalee misoomaa. Bu'uuraalee misoomaa jechuun misoomaaf bu'uura yookin ijoo yookin ka'umsa kan ta'an kanneen akka nageenya, hawaasummaa, fayyaa, barnootaa fi kan kana fakkaatan bu'uuraalee misoomaaa jedhamu.

Kitaabota kan jennuun kitaabota barnootaa fi kitaabota seenaa asoosamaa fi kan kana fakkaatan yommuu ta'an, matseetii kan jennuun immoo kuusaa suuraa yaadannoof ol kaa'amu jechuudha. Gaazexaawwan jechuun immoo madda odeeffannoo yookiin immoo oduu jechuudha

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee adda addaa faayidaa adda addaatiif namni itti gargaaramu, mana keessattis ta'e, manaa alatti namni jireenya isaa gaggeeffachuuf yookiin dhimma itti bahuuf kan gargaaramu meeshaalee adda addaa jedhamu.

Kitaabota jechuun kitaabota gosa adda addaa kitaabolee barnootaa, faaruu fi asoosama garaagaraa yookiin walaloo kan qabu yoo ta'u, matseetiin immoo kuusaawwan suuraa yaadannoof ol kaa'aman jechuudha. Gaazexaawwan jechuun immoo odeeffannoo bifa qindaa'aa ta'een dhiyaatu jechuudha

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa Manneen dhugaatii mana dhugaatiin gosti addaa addaa keessatti argamu yoo ta'u, manneen nyaataa immoo mana nyaanni gosni addaa addaa keessatti argamu jechuudha.

Oduu jechuun odeeffannoo waayee waan tokkoo namni tokko qindeessee bifa taphaatiin yookaan bifa qoosaatiin yookaan bifa oduutiin nama tokkorraa gara nama biraatti kan daddarbu odeeffannoon waayee tokkoo oduu jedhama

Kuduraalee fi muduraaleen soorata dhalli namaa wantoota naannoo isaatti argamu irraa kan fayyadamu yoo ta'u, kuduraaleen wantoota xixiqqoo kanneen akka raafuu fi Kan kana fakkaatan yoo ta'u, muduraaleen immoo biqiloota jajjaboo kanneen akka maangoo fi kan kana fakkaatan fa'i

Ispoortii jechuun sochii qaamaa namni jiruu fi jireenya isaa keessatti taasisu jechuudha. Ispoortiin jireenya namaatiif baay'ee barbaachisoodha. Fayidaan isaas qaama namaa madaala isaa eeguu, bocasaa eeguu fi fayyummaa isaa mirkanneessuuf kan gargaaran jechuudha

Geejjibaa fi Konkolaataawwan: Geejjiba jechuun namoonni tokko bakka tokko irraa bakka biraatti ofii socho'uufis ta'ee meeshaalee sochoosuuf kan itti gargaaraman geejjiba jedhama. Konkolaataawwan jechuun immoo konkolaataa adda addaa faayidaa adda addaatiif nama gargaaran jechuudha.

Biqiltoota Biqiltoota jechuun uumamaan mukkeewwan garaagaraa dirra lafaa irra faca'anii uumamaa fi nam-tolcheedhaan argaman jechuudha. Biqiltoonni dhala namaaf bu'aa gaarii kan argamsiisan jechuudha.

Meeshaalee adda addaa Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee faayidaa adda addaatiif namni mana keessatti yookiis manaa alatti jiruu fi jireenya isaa keessatti itti gargaaramu faayidaa adda addaaf kan oolan meeshaalee adda addaa jedhamu

Kuduraalee fi muduraalee Kuduraalee fi muduraaleen soorata dhala namaa keessattii iddoo olaanaa kan qaban yoo ta'u, kuduraaleen biqiltuuwwan xixiqqoo dhalli namaa oomishee nyaataaf itti gargaaramu yoo ta'u, muduraaleen firiiwwan mukeen gurguddaa irraa argaman jechuu dha.

Biqiltoota: Biqiltoota jechuun mukeewwan gosa adda addaa uumamaa fi oomisha namaatiin dachee golganii argaman yoo ta’u, biqiltoonni jiruuf jireenya dhala namaa keessatti iddoo guddaa fi isa hangafaa kan qaban jechuudha. Walumaa galatti biqiltuun jireenya namaati.

Faayaa jechuun miidhagina , simboo, naatoo, wanta tokko jechuudha. Walumaa galatti faayi bareedina wanta tokko ibsuuf kan itti gargaaramnu jechuudha.

Amantaa Amantaa jechuun ilaalcha jechuudha. Ilaalchi immoo namoota irraa namootatti akkuma namoonni garaagarummaa bifaa, amalaa bartee qabu ilaalchi isaas garaagarummaa ni qabaata. Amantaa jechuun ilaalcha namni tokko ittiin jiraatu.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan. Kitaabota jechuun kitaabolee barnootaa, faaruu, asoosamaa fi kan kana fakkaatan jechuu yoo ta'u matseetii jechuun immoo kuusaa suuraawwanii yaadannoof ol kaa'aman jechuudha. Gaazexaawwan jechuun immoo oduu bifa qindaa'aa ta'een bifa barreeffamaan dhiyaate jechuudha.

Geejjiba jechuun meeshaalee , namaa fi kan kana fakkaatan bakka tokkorraa gara bakka biraatti kan sochoosan yoo ta'u, lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyiidha. Konkolaataawwan kan jennu immoo konkolaataa gosa garaagaraa jechuudha.

Faaya jechuun Meeshaalee bareedinaa dhalli namaa jiruu fi jireenya isaa keessatti aadaa isaa itti bareechuuf, gaa'ela itti bareechuuf, gadda isaa itti bareechuu fi kan kana fakkaataniif itti gargaaraman, Meeshaalee bareedinaa faaya jedhama.